Momandiki goositola ohamu adhika oositola odhindji ndhoka hadhi landitha iinima ya yooloka ngaashi iikutu osho wo iikulya. Nomomandiki moka mu na oositola odhindji ohamu kala mu udha uuyuni waantu ethimbo lyomutenya.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi kunkilile oshigwana opo shikale shili uupathi koombotsotso dhoka hadhi kengelele aantu iimaliwa, hadhikala tadhi dhengele aantu koongodhi.

Iimaliwa oyi li ya simana muuyuni awuhe. Iimaliwa yomafo oyili oyo ya simanekwa oshoka oyi na ongushu yi li pombanda yi vule Iimaliwa iikwawo.

Iimaliwa oyili ya simana lela oshoka iimaliwa oyo thimba yina ongodhi nongele omuntu ena oshimaliwa ohakala anyanyukwa lela oshoka oshimaliwa osho thimba yina ongodhi.

Uuna to yi kiilongo wu ka talele po ohaku kala ku na okatendo hoka haka ulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo. Okatendo hoka oondando dhiimaliwa ohadhi vulu okushendja esiku nesiku.

Iimaliwa oyili ya simana lela moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu. Ohatu yi longitha okulanda iikulya, iikutu, oshowo okufuta oosikola, nomeya nomalusheno.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwa otayi kunkilile oshigwana opo shitseye eyooloko pokati konomola ndjoka holongitha uuna tonana oshimaliwa shatuminwa kongodhi naandjoka holongitha uuna tonana oshimaliwa komapungulilo gombaanga.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simana haga adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda. Ohamu kala aakwanezimo taa popi omahokololo yo taya tala oradio yomuzizimbe.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji. Ohamu adhika iinima mbyoka aantu haya pumbwa okulongitha momagumbo gawo nongele ya mono oondjambi dhawo ohaye ki ilandela iinima yawo.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipipalangi ohaya hongomo oosikopo oshowo iipundi mbyoka yomatyofa miipilangi niiti.

Ombaanga ndjoka yotangoa yopashigwana otayi oku lombwele kutya ngele ngoye owuli ho longo nuudhiginini nena nombaanga otayi ku kwatheel okutota po okangeshefa koye okashona, otayi ku lombwele kutya ngele ngoye owuli ho longo nuudhiginini nena nombaanga otayi ku kwathele okutota po okangeshefa koye okashona ko kakoke.

Ositola ndjoka yaAvo oto vulu okwiimonenako iinima yoye iiwanawa ngaashi ongodhi yopeke, owili yokoshikesho ngoye oto vulu woo okwiilandelako olusheno.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe ohsoka ngele kuna oshimaliwa nena onkalamwenyo yoye otayi kala odhigu, oto kala owala holatha omayego naamboka hayalongo nuudhiginini manga taya yalula oombali.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iipilangi, ohaya hongo mo uutentekelitho mbono hawu kala wa mboolelwa momakuma. Uutentekelitho mbono ohaku tentekwa nee uupoto mbono hawu kala wuna uumuti.

Ombaanga yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi unganeke wo omaudhano ngaashi uudhano wokutondoka naangoka a thiki tango oha sindana sha shomomasindano.

Iimaliwa oyili yasimana muuyuni awuhe. Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo nongele moshilongo kamunasha iimaliwa nena neliko lyoshilongo alikala lyagwa pevi lela.

Ombaanga ndjoka Yotango Yopashigwana otayi ku lombwele kutya ngele ngoye owu li ho longo nuudhiginini nena nayo otayi ku kwathele okutota po okangeshefa koye okashona ko ka vule wo okukoka.

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni awuhe. Iimaliwa oyo thimba yi na ongodhi nongele omuntu ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Nokiilongo mbyoka yaEuropa ohaku adhika iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooeuro.

Mositola ohamu kala mu udha aantu. Aantu ohaya yi mo ngele ya mono oondjambi dhawo ya ka lande iinima yawo, opo yaa kale taya latha nande omayego. Ngele ito longo nuudhigini kuume nena oto kala owala to latha omayego.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo iitaafula mbyoka iiwanawa. Iitaafula ohayi gwayekwa omagadhi giiti opo yaa kulupe yoyi kale tayi tayima nawa.

Ombaanga ndjoka Yotango Yopashigwana oyi li hayi kwathele aakulupe, oshoka aakulupe ihaya nanwa nande iihohela yasha yokomwedhi kombaanga mboka ye na oomvula dha konda poomvula omilongohamano.

Iimaliwa oyili yasimana lela. Iimaliwa oyo thimba yina ongodhi. Nangele kuna iimaliwa oto mono iihuna lela. Aantu mboka yena iimaliwa ohaya kala taya yalula oombali dhawo.

Iimaliwa oyi li ya simana lela, oshoka ngele ku na oombali oho kala owala to latha omayego wa tala uunona uukweni tawu li oshimaliwa tawu yalula oombali wa longa nuudhiginini, manga ngoye wa lala owala we ekama.

Opu na uutendo mbono hawu kala tawu ulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo esiku nesiku noondando ndhono ohadhi vulu okushendja esiku nesiku miilongo mo.

Momahala mono hamu kundilwa aayenda ohamu kala mwa ningwa nawa mwa tulwa uutafula nuusikopa mboka uuwanawa, oshowo uulamba wokuminikila nomasipili.

Mongashingeyi ombanga ndjoka yaNedbank ohayi kala yina omathigathano ngoka goku teleka okapana. Nomuteleki dhingi ohi isindanene oodollar dhoomayovi omulongo.

Opu na aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi nohaya hongo mo nee iitaafula mbyoka iiwanawa niipundhi mbyoka iiwanawa. Niipundi mbyoka kombanda ohayi gwayekwa omagadhi giiti.

Aantu mboka ya koosikola dhokuhonga iiti niipilangi oya za ko nuunongo. Oto adha nee ya ninga uukololo mboka hawu tulwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda. Muukololo mono ohamu pugulwa nee iinima, hamu tentekwa nande uukopi oshowo omambo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oye yapo nomukalo ngoka omupe tovulu oku longitha oka kalata koye kombaanga. Oku landa noku futa iinima mositola ndjoka yo Nictus ndele eto kuthilwako kondando.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi otayi gandja omapandulo gawo komusindani dhingi ngoka a sindana po Nedbank Citi Dash, ano Mathew Angula.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji. Ohamu landithwa iikulya, ohamu landithwa wo oothewa dhoku iyoga, oshowo iikwamiti mbyoka yokupanga omauwehame nomauvu gi ili nogi ili.

Oshimaliwa oshili shasimana monkalamwenyo yakehe gumwe ngeke wushina oho kala wuna oombali wedhi pakela todhi yalula nawa todhi kwata kehe ethimbo naangoka keeshina omahego owala hakala talatha.

Omuntu ngele wuna iimaliwa oho kala wanyanyukwa shaashi kehethimbo oho kala owala toyalula oombali wu uvite nawa walonga oshilumentu, naamboka iihakala yaana iimaliwa ohaya kala owala taya latha omayego yatala ooyakwawo.

Ombaanga yoNEDBANK yolwaala oluzizi otayi tseyithile oshigwana kutya iishoshela yawo yombaanga otayi kangwedhelwa oku za mugane gaMaalitsa 2024.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa. Ohayi gandja woo omakwatho goshimaliwa komahangano galwe opo ga vule gi ikwathe noshimaliwa shoka.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhetu, oshoka iimaliwa oyo hatu longitha okukandula po omaudhigu getu osho wo oku ilandela iikulya nokufuta omeya noosikola nomalusheno.

Ombaanga ndjoka ya bank Windhoek otayi ku pula kutya otashi vulika ngaa wu kale wu hole ombaanga otayi ti kutya yo oyina omalaka geli omulongo nagatatu yo otayi ku lombwele wu kale wu hole elaka lyoye uuna to naana oshimaliwa shoye.

Opuna iimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa mbyono oyili ya simana lela oshoka oyina ongushu yili pombanda yi vule iimaliwa mbyoka iikukutu, noyili oyo ya simanekwa uuna omuntu eshi na.

Aantu mbono yena uunongo woku longa iiti niipilangi ohayi ithanwa nee taya kaninga iinima mboka wokutetekela iinima hawu mboolelwa momakuma. Ohaya futwa nee taya kalya iimaliwa yaza moonkondo dhawo.

Iimaliwa oyili yasimanekwa lela unene iimaliwa mbyoka yomafo. Nu una omuntu tayi kiilongo yilwe toka talelapo owuna oku pingakanitha iimaliwa mbyoka yomafo niimaliwa mbyoka yomoshilongo moka toyi.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula niipundi mbyoka iiwanawa nokukuutumba. Kiitaafula ohaku gwayekwa omagadhi ngoka giiti, opo yi kale tayi tayima yi kale ya kola nawa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku indile opo wuye wu patulule epandja lyoye epe, wu vule oku isindanena oondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali nokakalata koye hoka kombaanga.

Aantu mboka ye na uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaa kala ye na omahala gawo mpoka haa longele, mpoka haa ningile iitaafula, osho wo oosikopa niipundi.

Ombaanga ndjika yaStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ohayi kala wo nokuunganeka omaudhano ngaashi omathigathano gokukaila okathanguthangu , naangoka athiki tango ohi iisindanene sha.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank otayi ku hiya wuye methigathano ndyoka lyoku isindanena ohauto yoye mesiku lyohole, ndyoka hali ningwa muuyuni awuhe , momasiku 14 ga Febuluali.

Namibia oshina iimaliwa yomafo, mbyoka ya tameka poondola omulongo, tayiya poondola omilongo mbali, oondola omilongo ndatu, oondola omilongo ntano, oondola ethele oshowo oondola omathele gaali geli mumwe.

Ngele toyi mositola ohwaadha mo aantu mboka haye ku yakula. Aantu mbono ohaya kala nee ya thikama poshina ngoka goma futilo. Nongele wa kutha oshinima shoye oho ka futa pomashina mpoka ngoye etoyi.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo kuAnna van der merwe ngoka ali alongitha okakalata ke kombaanga okulanda iinima nokwali iisindanene oondola dhaNamibia omayovi omilongo hetatu.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nepandja ndoka lyoku patulula ompungulilo yoye yombaanga, toyi patululwa noshipala, opo wu kale to tala omayalulilo goye kombaanga.

Mositola ohamu landithwa iipumbiwa oyindji. Ngele wa yi mositola oto adha mo iinima oyindji ya yooloka nomuntu ngele owa kutha shoka wa hala oho yi nee peshina opo wu ka fute oshinima shoye ngoye e to yi.

Ositola ndjoka yoAvo oto vulu okwi ilandela ko iinima iiwanawa. Ngaashi ongodhi yopeke, oshowo owili yokoshikesho nolusheno.

Iimaliwa uuna omuntu eyi na oha kala eyi manga nuukenya, yili ya ninga okapandi hono ha kala ta yalula nee oombali dhe.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ohayi thikama tayi kutha omapulakata gawo tayi yi komalukalwa hoka haku kala aantu oyendji, opo yi vule yi ka gandje uuyelele kombinga yompungulilo yombaanga yawo.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank ohayi thikama tayi yi kaakwashigwana, tayi dhike uutala wawo yi ka gandje omawuyelele kutya yo ohayi longo ngiini nomakwatho gawo ngoka hayi gandja.

Iimaliwa oyi li thimba yi na ongodhi. Nongele ku na oshimaliwa oto kala owala to latha omayego, manga wa tala uunona uukweni tawu yalula oombali wa longa nuudhiginini lela.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa mongashingeyi. Omatyofa ohaga adhika pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda nosho wo moombelewa. Iipundi mbika iiwanawa lela okukuutumba.

Iimaliwa mbyoka yomafo oyo yi li ya simana moonkalamwenyo dhetu, oshoka oyi na ongushu yi li pombanda yi vule iimaliwa mbyoka yiitenda, noha tu yi longitha oku futa noku landa iikulya nosho wo iikutu.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyeya po nakashina hoka okape hono omuntu tovulu watula iimaliwa komupungulilo yoye yombaanga pokashina mpoka nande owananako iimaliwa.

Opuna uutendo mboka hawu kala kala tawu ulike oongushu dhiimaliwa pokatikiilongoniilongo. Oongushu dhiimaliwa ohadhi vulu oku shendja esiku nesiku nomuntu ngele tayi kiilongo yilwe okwa pumbwa oku shi tseya.

Mondunda moka hamu kindilwa aayenda haku tiwa oseti ohamu kala muuwanawa lela. Ohamu kala oradio yomuzinzimbe ndjono aanegumbo haya kala taya tala.

Iimaliwa oyi li ya simana lela nongele omuntu owu na oshimaliwa oho kala wu uvite nawa, oshoka oto vulu okukandula po oompumbwe dhoye adhihe. Iimaliwa yoye mbyoka yomafo oyo yi na ongushu.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ohamu adhika omagadhi oshowo oothewa ethimbo limwe oto adha iinima mbyoka ya tulwa muukololo mboka wuna omasipili noshinima oto kala owala weshi talela mesipili.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyi na iitayi moondoolopa tadhi landula: oyi na mOtiwarongo, mOshifo nomoSwakopo AK Plaza, mOshakati osho wo mOngwediva.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi oha hongo mo iipundi niitafula. Mbyoka hayi kala ya gwayekwa omagadhi ngoka giiti opo yikale tayi tayima nawa noya kola.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya opo wuye methigathano ndjoka lyokwiisindanena ondando yoshimaliwa shoondola omayovi gaali nomukalo ngoka gokongodhi haku tiwa oE-Walleta.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek otayi londodha oshigwana shi kale shili uupathi kaashi kengelelwe . Shi kale sha koto kela ookalyamupombo mpoka haya kala taya fundju aantu taya ti oya sindana yo yeya kengelele nawa iimaliwa yawo.

Mositola ngele to yi mo opu na iiyelo yi li iyali. Opu na osheelo shokuya mo, po opu na osheelo shokuza mo. Omukalo nguka ogwa tulwa po opo pu kalekwe elandulathano li li nawa mositola.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Nokoshilongo kiilongo mbyoka yaEuropa ohaku longithwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa taku ti ooeuro. Oshimaliwa shoka oshi na ongushu yi li pombanda lela.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ka ilandele okashina koye kokupyupaleka, hoka kali kena ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kuhiya opo wuye methigathano lyoka lyokwiisindanena ompungulilo yombaanga ndjono tayi kosha oondola N$ 1000.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi hiya oshigwana kutya, ngele oto kambadhala okutungulula iimuna yoye, owa pumbwa okuya kombaanga, tayi kupe omukuli, to tungulula iimuna yoye, ngoye omukuli togu futu nale.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ohayi kala nomaudhano ogendji ngaashi uudhano wetanga lyomokambamba osho wo uudhano mboka womathigathano gokukayila okathanguthangu.

Muuyuni omuna oositola dhomadhina ga yooloka . Opuna ndhoka dhoku landitha iikutu. Po opuna ndhoka dhoku landitha iitungithi. Ndhoka dhiikulya ongaashi oHood mart noPick n Pay noShoprite.

Ohapu kala pena utendo mboka tawu kala tawu ulike oongushu diimaliwa pokati kiilongo noongushu dhiimaliwa mbyoka ohadhi vulu okulunduluka esiku nesiku.

Iipundi mbyoka yomatyofa oyi li ya simanekwa lela, oshoka iipundi mbyoka yomatyofa oyo hayi adhika moombelewa osho wo pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi lombwele oshigwana kutya ngele ngoye owu li ho longo nuudhiginini nombaanga nayo otayi ku kwathele moku eta po okangeshefa koye hoka okashona ka vule okukoka.

Moositola uuna to yi mo ohapu kala pu na omiyelo dhi li mbali. Opu na omweelo ngono gokuya mo nomweelo ngoka gokuza mo. Naashika oshi li po, opo pu kale pu na elandulathano.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu osho wo okulanda iikulya niikutu.

Oku kala pomahala mpono puuwanawa lela hapu adhika iinima mbyono iiwanawa lela okutya oolamba oshowo ootoshe niinima ayihe mbyoka hatu pumbwa momagumbo getu

Iimaliwa oyili ya simana lela na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe, okutya omolwaala okutya okefano ndoka lya thaanekwa koshimaliwa nomondando nongushu.

Opena uukololo mboka hawu kala tawu ulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo. Oomdando dhoka ohadhi shendje kehe esiku nuuna toka talelapo iilongo yaantu owapumbwa okutseya oondando dhoka.

Ombaanga yoNedbank otayi londodha aakwashigwana, opo ya kale yeli uupathi nookalyampombo mbono haya kala ya hala oku kengelela aantu iisimpo yawo. Ohaya kala ne taya dhengele aantu oongodhi.

Omahala ngono goositola ohamu kala muudha lela, unene ethimbo lyomutenya oshoka kehe gumwe ohayi komahala ngoka goositola ekii kongele iipumbiwa ye nzoka eli apumbwa.

Iimaliwa oyili ya simana lela oshoka oshimaliwa osho thimba lina ongodhi, nongele omuntu eshina ohakala uuvite nawa lela nohakala teyi yalula.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iitaafula oshowo iipundi. Iipundi ohayi hongwa nee nawa tayi gwayekwa omagadhi ngoka giiti opo yilale tayi adhima noyakola nawa .

Uuna to kataalelapo kiilongo yaantu, owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni, niimaliwa yokoshilongo hoka wu uka, opo wu vule oku ka longitha iimaliwa yo koshilongo hoka ngoye wuli toyi.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya wu ye methigathano ndyoka lyokulongitha okakalata koye kombaanga oku landa nokufuta iinima moositola opo wu vule wu isindanene sha.

Opuna iipundi mbyoka yo matyofa yili ya simanekwa mongashingeyi, iipundi nzoka aaya dhikwa unene moondunda moka hamu kundilwa aayenda osho woo moombelewa. nongele wa kuutumba moshipundi moka oho kala wuuvite uunumba gwanu.

Ombaanga ndjoka yoNedbank oyeya po nokashina hoka kokutulwa iimaliwa, niimaliwa mbyoka opo yalongwa iha yiyi mo nande mokashina moka.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yili ya simanekwa mongaashingeyi. Omatyofa ohaga adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge moka aakwanegumbo haya hungile yo taya tala oradio yomuzizimba.

Opuna aantu mboka ye na uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nduno uusikopa mboka wokupungula iinima niitaafula. Uusikopa ohawu kala wu na uukololo moka ha mu pungulwa iinima.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, ota yi londodha aantu opo ya kale haya tala omataiyela gawo, osho woo omeya nomahooli, uuna taayi molweendo lwondjila.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi gandja elondodho koshigwana shi kale shi li uupathi, shi kale shi na uunongo, opo shi kaleke uuyelele woombaanga dhawo kuyoyene kaye wu gandje kaantu ya yooloka.

Aantu mboka ye na uunongo wo ku honga iiti niipinagi ohaya hongo iitaafula niipundi, mbyoka hayi gwayekwa omagadhi giiti opo yi kale ta yi tayima yo yi kale wo ya kola.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iitafula oshowo iipundi mbyoka hayi gwayekwa omagadhi ngoka giiti, opo yi kale tayi teyima nawa noya kola lela.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa oyo thimba yina ongodhi. Iimaliwa ohayi kala ya yooloka miilongo, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank opamwe nositola yoMegatech otayi ku hiya, opo wu kiilandele olusheno lwoketango mesiku ndyoka hali ithanwa taku tiwa etitano eluudhe.

Koositola ohaku adhika iinima yomaludhi ogendji, naantu oha yayi koositola yaka ilandele iinima yawo, nohaya futu iinima yawo pomashina mpoka gomafutilo, uuna yeyi hogolola no kugandja iimaliwa.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji mbyono hayi landithwa hayi kala yatulwa moolaka ongaashi iikulya, iikunwa noothewa dhokwi yoga nomagadhi goku gwaya.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo ne iitaafula mbyono hayi fikililwa omagulu giitenda, iitafula mbyono oyili hayi monikwa nawa lela.

Uuna toyi mositola ohàpu kala puna omandhindhiliko kutya omweelelo nguka ogo kuyamo nguno ogo kuzamo, opo mu kale elandulathano.

Antu mboka yena uunongo wo kuhonga iiti niipilangi, ohaya ningi uunima mboka wo kutentekela iinima, hawu mboolelwa komakuma, taku tentekwa nee uumuti nenge uukopi.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi niitaafula iiwanawa mbyoka hayi adhika pomahala mpoka pu na oositola dhiikulya. Iiti mbino yiitaafula ohayi gwayekwa omagadhi giiti.

Iimaliwa oyo yili yasimana niimaliwa oyo thimba yina ongodhi. Nuuna toka talelapo kiilongo yaantu owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka.

Uutafula nuuskopa ohawu longwa miipilangi. Opuna ne uuskopa mboka hawu longwa, hawu kala wuli pooha dho mbete, mpoka hapu kala pwa tentekwa owili yoku pendutha omuntu.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nomashina ngoka goku tulwa iimaliwa, to vulu wa tula iimaliwa kompungulilo yoye yombaanga nenge wa nana ko iimaliwa.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Shampa wa adha wu na oombali todhi yalula oho kala wu uvite nawa ngoye oho kala wa kuta, ashike shampa waa na oomali oho kala owala to latha omayego nowa sa ondjala.

Ombaanga yaVenduka oyina iitayi moondoolopa tadhi landula; Eenhana, Widhoek, Rehoboth, Outjo, Keetmanshop, Oshikango ,Ondangwa .

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uutemba mboka woku iyogela koonyala miiti nohawu kala wa kola nawa wa hongwa molute wo ohawu kala tawu adhima tawu monika nawa.

Mositola omo mono hamu landithwa iipumbiwa kehe yomomagumbo. Naantu ohaya yi nee ya ka lande iipumbiwa yawo moositola moka uuna ya likola iimaliwa.

Opu na aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo ne iipundi mbyoka yomatyofa. Iipundi mbyono oyi li ya simanekwa oshoka ohayi longithwa moombelewa nomoondunda ndhoka dhooseti.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek otayi gandja omapandulo ku Lovisa Lukas ngoka ali isindanene oodola dha Namibia eyovi limwe methigathano ndyoka lyesiku lyohole muuyuni awuhe.